Xalé bu góor bu yéeg ci gaal di jaw gaal gu ndaw bu xeett sonbu bu fi jile ak ndaxananu sengu ci bukk li wër dexge yépp ay ñax la aky garab yu werta.

Xale yu goor ak xale yu jigeen sol yëre cosaan ñiy ay xaftan niy aki njaago wala sëru rabal taka seen càxa di wone yefu cosaan ni ngëb ay lekket ñiy ëppu ci xale yu goor yi ngi taxaw ñi ëppu ci xaley jigeeni mingi jonkoon ci seen karam.

Juma wala jàkk juñ pintur weex ak werta mu nekk ci kanam ay nax mi mëngi am yu wow ay xob yu tooy nga cien ca ganaw juma ja ay sibi yu taxaw.

Banti bu sungu ci bukki am ay cimbir cimbir yu xëlle. Banti bi dafa am gëbukaay ci bopp bi am ay cimbir cimbir. Mu nekk banti bu ñuul jarate wala bu ñuul, xogësi wala bu ñuul fompe dara.

ab màndarga mu am konko bula werta am benn ndënd ci diggu bi am ay bind yu ñuul ci biiru werta bi ak ci ronom bind bi lu cigena fosmene watson gambia

mësin wuru yut lool am men ni làmp am beneen kubir wala table buko tiim ci ronam am ay buum yu ko wur lu takk ko mu am lu ñuul am lu nete ci ron mu amit ay weñ yilu am kulóoru dumu taar

taxaar ñax bu werta taxaar bunu takk ak beneen buumu naxnax minak ma ngi am ay bant ak ay xob yu sew nu takk ko benn takka

màndarga bind bu xonko cor màndarga bi liko wur yepp weexla bind bi defa konko bind bi limuy wax mooy pintaras

Njaari bidon bu ndaw, bidon mu am couberre bu bleu, ak bu am couberre bu nehteh, am bindu yu bleu cii benu bii, walaa mandarr gah bu bleu ak bindu yu wekh, bii am mandarr gah bu nehteh ak lu njull, am bindu yu wekh.

dàllu koket buñ ngëpb mu am kulooru singom dall koket bi naq ci ganna amul dara ci kanam am na tungay roox say baaraam dall koket bi bu guddu le

ay xale yi jigéen nenu ay siwo di root ndox kenn ki angi roddu sol bubbu bu weex kenn ki sol sip ak bubbu bu dule ñaare xale yi nekk cenn gannaaw gëppi ay sëtala

Palaatu leke leke gi amna ginaar mboxu ak lu melne nen buñ fererr palaat bi nak lu nuul la ganaar ge nugko fererr tek mbox mi ci bene borr.

Ndàw ci jigeen cu sol tugo y ak bubbu bi butoŋ la am ci kanam ba wàcci loxo bi gudd waaye benn buton bi la tëcc stube bi teenut dafa ubbeeku bu ngëb kalpe bu weex dafa tekk ci boppam bi ngëb la benn loxo bi ci ndiggli.

Xale bu jigeen buy ñaw ci musin së g di teg loxo ngi ci kaw limiy ñaw wuy sol bub bu singom musuuru musuur bu weex di ñaw nu xël def t luutu wëñ bu weex i kaw ma sin gi

benn màndarga wala meebel ñu tabax ko menni ñaare xale wala ay góor yuy bëre ki mu njop ki ba meni ko kop fop

ay mëybal yuñu xett ci xank def komtaabal bu ndaw tekki ay mëybal yu ndaw menni ay bopp gëzal wala xar mu am ay ñax yu sew yu net yel ganna purrafa tar

Naari goor yi joxamte laxo ñaari goor yi kuneh muge sol xaftaan bu weex laxo yu gudu am ñaari raaya ci kene kuneh booram raaya bi di raya senigal beneen raaya di raaya gambi mine am seeni binde ci ron nu binde se di gambia senigaal

Ay guur yu sol ay yir yu firnku kom xaftaan mi def ko butoŋ ci kana ki kaw ba ci ci guur ñi ngi taxaw ngëppeen loxo ci seen kaw mbax wala ciseen roon mbax yi ngi sol ay dal yu ñuuy.

Ay oto yu taxaw ci kanam benn tabax bi nakk mngay ana kuluur bu kël am ay tabala yuñ tay ti kaw outo yi ñaar yu weexla ben bi muñ ci bind polis am ay nik bu toog ci gënna auto bi benn bi mu ngi topp ci kaw oto buñ bind polis.

Ndawal wala yàpp buñu làkk, tekko ci kaw pompiteer buñu baxal, ba pare busk bunu nooy, tekk benn daggu tamate ci booram, tekk ay xob yu wert ci benn boore, num ko tekna jépp ci kaw palaatu xank.

xale bi guur buy tabax wala di raax mungi sol mbubu bu weex loxa bi gutu mbaxana ak jiin mu ngir raax ci kaw tabax bi

Benn màndarga di menni raaya mu am bula ci pegg yi mu menni defa am ñaari cat ci biir am weer ak xaajitu biddiw ci kawam ci ron weer wi am bennel biddiw yépp yu weex la waye liwëur biddiw yi yépp dafa xon ko.

këyitu xibaar bu am ay nataal guur nataal yi bifi gëna fos nooy ngetti góur ki sol lu ñuul def lu weex ci baat bi soli la net keneen ki sol la net am bi jaaw bal-xabtaan bi weex keneen ki sol mbaxana teg ci kaala jël laxoom tay ko ci jému num

Màndarga bu ñuul màndarga bi melni ñaari rëda ci kaw bena ci suuf lidël yenam ñaari rëda lakklante ko ci kaw ñaari rëda mu am cet melni ciso.

ay ndaw jigeen di tàggat yaram ci wàllum coppe kenn ki muy sol lu orange sol kawas u nete kennn ki sol lu bula amlu xoonxo sol kawasu orange ni ngi jéema xacco coppe bi

Ay buteel weer yu ndawandaw yuñ daxawal mu am cet bu gudu melni ay garabu pengu len fa def wala ndox ho pengu botal yepp mogi ame kuluur bu sogufi bukki ñu ransala leen taxawal len bena palaas.

kër guñ tabax miire ko pentur ko pintur bi doomu taal mu am buntu kër guñ pentur bi muuli yi juur ci boori niire bi ay xeer yu muul ci beneen boor bi mungi am ay gañjax guñ refe tar tekkuwaay kër gis ci biir pintir bu weex la

jigeen di boot doomam dom bu góur boote ko sarbet mu am kuluur bu xonk kuluur bu këlu nete mu sol waxsi mu suuru waxsii na kuluur bu bugele nete ak fungu fi bukki mu joxe gannaaw doon ji nati ganaaw gi dine law

Boolu fuule buñu def dege degal ci kuddu tekko ci kaw lunu rabb wala kubiru tenten dege ginag mini ame kuluur bu sungu ci bukke bu rafat dege ji nanga xeliddiw ci kaw.

Ay ndongo daara yu jigéen took sol fer ni yire demekaay daara buna ak weex ngëb seen fagg me niñu diglu wala ñuy teylu kuy wax.

benn màndarga bu wer aay bind yu werta ki digg bi am màndarga bu weex ci digglu wertali mu melni ku doon defar bopp wala lu wër mu am cet ci ku ni bind ci digg bi lin

Ayyy nit yu taxaw, amna ci xaleh yu gorre yu ndawa ndaw ak xaleh jigeen, am ayy xaleh yu gorre yu mak, yu xawah mag taxaw wak benu tubab bu jigeen, sol waxx, xaleh yu gorre yu mag njungi wax ak tubab bi.

Gancax bu werta am tuntuur bu rëy te refet te yañ ji tuntur bi nak mogi am ñaari kulóor bu singom am cat bi lu weex.

ay ndawu guur yuy gax siwalan taggat yaram di joŋante siwalan coppe ki jiitu nilu sol bubu bu xonko am raaye gambi tubey bu bule kawasi yeex amulu xonko ko nekk ci ganna milu sol ëri yu werke ni bind ci binnte ak kawasi werke

raaye bu am netti kuluur bu la nate werto ci digg naté bi mëngu am ñetti tupp tup yu werto

ay toogu dalal gan yu yàñj mu ame kolóoru ñeexam sëp am ay ngegenaay yiñ tëk ci kawam ci kaw mënga am koloor bu run ñeexam sëpp bu oyef benen boor bi am lal mu am wala toog mu am koloor bu weex ak tun turne am kolooru bu

boolu fuule bu am ay pax pax yu sew pur kuy xente wala kuy lay wala sex kuy def saabu boolu saabu yu bari mamlan koy def mu ngi weex

diwpotu diiw bu nate mu am bindi yu yeex ma am kuluor bu ñuul ci kaw pot bi bindi yi li def syn oon jaam

Benn màndargbu bula yépp ngi def ci digg bi ci suuf benn màndarga bu weex ni rëdd ko kom lu pàllu po ni bind ci ronam bind y bule bu oyof wala bula baxa mu bind ne bulu sky.

ay jaaru napp wala peeri jaaru napp bu yañj am ay perper wër jaaru bi ci su jaaru bi liy tayy ci napp bi ba ngit ma ngi am ay perfer per yi nat am nga kuluur bu sung ci bicci bu xokand am ay nete

Bowl wala copp bu xortu am minu weñ ci biir weñgina am na neenti cat mu am kulur bu duumu taal mu am ngëbeekaay nu tek ko ci kaw ay karo.

Keytu xibaar bu am ay nataali góor ak gigeen, am ay bindi yu rëy lu gëna fës ci nataali jigéen gi def tekk ci boppom bi. Waaye dañu rëdd buti buddu mëna gi kànla, lu fës ci bindi booram mooy 3 gambiAN await return from libanor.

Palaasu feejcukaay wala fiixlukaay am fefi taxaw di wëy am ñi tëgg ci gannaawam am ay toogo ki taabul fifenni kanam am ni taxaw di feytaan am lamp yi am ay kuluur wert xonko wala mete.

Kaytu yeebaana buñu tay ti kaw tabax binda ci ay binda yu weex mu am lu weex ci kaw am kuluur bu xonku ci suufa suf am kuluur bu bula binda yi nek lu ci gëna fos ma ngay wax heritage holdings building company.

Xeytu xibaar bu am ay nataar yi góor aki jigeen nataal bi gëna xës benn jigéen la soll lu am kuloor bu mboku takk ay lonet takki jaaru am ay bindi yu rëy yu xonku nekk ci booram.

ay taabal yu texaw bari te bokkut am na taabal bu ndaw ba xanka taabal bu ko ëpp bu am weer beneen taabal weer waaye ñoom yepp bokku xosoŋ bi defarëy yaatu bu xank bi ni pentul ko bu weex mu ndaw

Ehh palaat yun def leke rangsalako ci taabul bu guddu dëpuko bi dafa yaraax yànge giss leke gi ci biir beneen bi weñ la bu ñuul du gis dara ci biir waaye ñu ransale yu yaraaxe benn boor yu ñuuli benn boor tek palaat yu bary ci sen borr.

ay tere jàng nasaraan neent yuñ rangsëla denn bokkur ci ak tamoom am ay bing im des ci kaw teyre yi bi ci njekk god nof beneen bi piree sodu peiple beneen bi region's wondar benen bi rising abar

naari goor yu sol ay mbaxana yu yeex xaftaan yu yeex ki sollonet sol netti morso def lu ñuul ci dën bi keneen ki menni kuy gestu di wax

Tabax bu etars buñu def ay menni bant ci gannaaw ñu làkk lante ko ma am ay paranteer ci kaw ak ci suuf ci booram am yeneen tabax yu nekk seen gannaaw boy xool ci gannaaw tabax gi wala kam luñu raaxee tabax ray menn ay bante lañ tabaxee tabax gi

Benna paket bu am rëdyu weex ak singom am siron ñuul ak sungufi bukke si kawaka am tuuti ñuul nu binda ci ay binda yu ñuul binda yi li ci gëna fasinge wax sira balaak pepa.

Ndenda ci xaal bi am ñaax mu wow amit aki garab yu tooy am dono doŋo gi guddu tuuti ci kanamam mongi am ay tax wala ay coot koot ci kaw doŋo ji yangi giss ay garab.

Nyaari góor yu taxaw njopp medaay nani ñu doon jogŋante ba gañe ngëp seen medaay kone ngëp ci benn boot yi sol bu bu bule am lu mete di loxa bu gudd kennoom ci ñuul konko loxa bu gudd tubey yu ñyuul.

tëere jàngu nasaraan bu am ay kuluur yi bari te bokk amn bu la konko ñaxam sug natex nub dekko ay bind bindi ñi rafat ci kawam am ay bind ci gëna kosnay andarstanding mathematiks

weñ gu am ñyaari chat li lonko ko ci kaw xeer wëñ ci mo wuru ci cak wen gi li ci lonko ceeno weñ

Jaaru wiss jaaru wis yu weex am ay topp topp lu tekk gu ci kaw lu weex jaaru wissi dafa ndaw waay dafa melni lu wuri nu tek ko ci bena palaas.